Eisinzizo webasabira eirungi yebazimba obulungi. Kibonekeira oti kereziya kubanga enzimba yayo nhungi ate mpanvu bulungi. Eryoti kereziya mwe basabira

Omusaadha ali kwegugunga, okobye emotaka ekisera kyene ekyo. agemye ekipandhe ekighandike kya ku bweyekalakaasa bawa yogera.

Ndhi bonha ekitote nh'eilobo nhi oluguwa lwe bakilobesaamu, ekitote ekyo mu maadhi nga kili kumbali

Omukazi yetise ebafu, ebafu eyo erimu amasoghanhi. Bafu eyo eri mu kala gye beta eya bululu ali kwetambulila yetengereire ku mutwe.

Obwiire bulyoti endhuba erigwa ayenga olikulusozi ghalengera ekyitundu nga olikyibonhaku bwa ghaigulu neyo endhuba eyasaghadho oti dhigya kughera ndhala nga endhuba Yakima eyo obonhaku bwamitwe ghagulu oti...

Ghanho ekifananhi kili kiuaga nti abaana bali mu kibina bali kusoma era batyaime ntendhe nho musomesa aligho ali kumbali ere ayemereire.

Ndhi kubonha abasaadha babiri bali kuzimba kalina bali ghaigulu bali kuba engalama ee ..... Balikuba engalama ghangulu baliyo basatu.

Enkula eri kulya eisubi nho mwaana gwayo ezira buzibu kubanga ezira kili kugisumbugha.

Bubbandhali obwempiya nga basibye bubbandhali bbanhali bwamirundhi enha bweetanhu etanhu ghoo okungemya amairu bubbandhali buno bubonheka bupyaka obwa lupiya

Ndhibona enhumba ekaile nga omusanha kili oti gwa kunkyo guli gimulikamu, okusinzila ku kili bonheka nhumba elyoti bwire bwa kunkyo.